Sola, amewo tɔ ɖe egbɔ wole woƒe asio nyɔŋ, amewo do dzonu ɖe ekɔ kple ali, woƒe awu nye blu, dzẽ kple orange.

Sikɔ kuƒe. Ame ɖewo nɔ anyi. Ame ɖewo tsi te. Amewo ƒe awu wo le dzee. Amewo ƒe awuwo le ʋe. Eŋu le. Etsi le. Dɔwɔnuwo le.

Etsiƒuƒe gã aɖe, amewo le tsia me sugbɔ, exɔ le, ati le, nyɔnu kple ŋutsuwo, amewo ƒe awu le ʋee, amewo ƒe awu yibɔɔ, exɔa ƒe amadede…

Aƒome aɖe le, nyɔnu ɖeka etsɔ vi ɖe asi, ŋutsu ɖeka enɔ anyi, yevu ɖeka, etsyɔ anyi ɖe wo dzi, edo awu ʋe, edzi kple anyigba, ŋutsua ƒe awu ʋe, yibɔ to me, nyɔnua do awu yibɔ.

Agbleme. Ɖeviwo le. Nufiala le nufia ɖewo le agbleme. Amewo ƒe awu le abe eƒe amadede le babe sikakɔ ene, ʋee to eme.

Efia nyɔnu, elé adetu ɖe asi, akumehɛ le axadzi nɛ, eta avɔ dze, asi sikasigɛ le asi nɛ, sika…

Sikakɔkuƒe. Ŋutsuwo le. Ame ɖewo le eke kum. Etsi le efi ma. Eŋu le. Amewo tɔ te ame ɖewo tsia anyi. Ame ɖewo ƒe awu wo le gbe mu.

Dekɔnu, amewo le ƒuƒoƒe. Amewo nɔ anyi. Amewo le ʋu ƒom. Amewo ti te. Ame ɖe kɔnu ɖe ta, eƒe nɔnɔme ƒe amadede le abe gbemu. Amewo do avɔ yibɔ, avɔ ɣe, avɔ dzẽ.

Nyɔnua ɖe le nu sam. Ele nu vovovowo ɖe asi. Eɖe le ta nɛ eɖowo le asi nɛ. Atia ɖe le gbɔ. Eƒe amadede le gbemu. Eƒe awu tsa le piki.

Sikakɔkuƒe, etsi le afi ma. Ŋutsuwo sɔ̃ɔ li. Agba le fi ma. Etsi le eme. Amewo tsɔ dɔwɔnuwo ɖe asi. Amewo ƒe awu le dzɛ̃.

Asime, wole lãwo sam, amewo tɔ te, wole nu ƒom, amewo ƒe awu le ʋie, amewo ƒe awu le dzɛ̃, amewo ƒe awu le yibɔ, lã le kusi me, wole saam.

Asime. Exɔ le. Tuɖedzi wo ame ve. Eŋu le, eŋu le ye amewo le dzokekewo le. Ene ele akplɔ̃ dzi. Xixi le edzi. Amewo nɔ anyi ɖe egbɔ. Amewo nɔ anyi.

Teƒe nyakpɔ aɖe, nusaƒe, yevu nyɔnu eve, tɔ ɖe anyi, ɖeka ŋgɔ hedo awundzee, ɖeka megbe edo awu blui, eɖɔ kuku, enuo le kplɔ dzi, wotsi tre.

Eŋu ƒe afɔtoƒe aɖe. nubialawo le nɔa nyi fuu. Nyɔnuwo kple woƒe viwo. Emɔtɔ aɖewo le emɔ dzi. Ame aɖe hã be yeatso eŋu mɔ me. Ame aɖewo ƒe awu le dzie, ame aɖewo ƒe awu le dze.

Ƒuƒoƒe. Ɖeviwo le fũu. Ɖevi ɖeka le eŋu ɖe asi le ƒoƒom. Amewo tɔ te. Amewo nɔa nyi. Ɖevia ƒe dziwu le ʋie. Eŋua le dze. Amewo.

Wɔametɔ aɖe, nyɔnu ɖeka, nyadzɔdzɔtɔwo va gbɔ wole nu ƒo ba 'mewo n'okpɔ nuɖamiwo kple nuɖatimatiwo. Amewo le gbɔ do awu he.

Ameŋuta aɖe ku, ƒuƒoƒo va ameɖiƒe, ame ɖewo nɔ anyi ame ɖewo tɔ te, ame ɖewo le konyi faa, ame ɖewo dze klo, wokɔ amekukuɖaka kɔ vɛ, amewo do awu hee, ame ɖewo do awu yibɔ.

Atsiaƒu, exɔwo le, amewo le, atiwo le, akro le tsia dzi, akro le tsia megbe, amewo le, amewo ƒe awu gbemu, ame ɖewo ƒe awu le yibɔ, ame ɖewo ƒe awu dzee.

Asime. Amewo li fuu. Enu le agba me. Bisiwo, nyɔnua ɖe le kɔm. Nyɔnua ɖe nɔa anyi. Ame ɖewo tite. Ati le. Amewo do awu ʋee.

dekɔnu ƒuƒoƒe atiwo le exɔwo le amowo le ha dzim amowo le dzidzɔ kpɔm amowo tite amowo kɔ dzonu kɔ de kɔme amowo sinu ɖe ŋkume amowo kɔ ɖukivi ɖa'sii

Ƒuƒoƒe aɖe, ame ɖewo nɔ anyi, ezikpui le, ame ɖewo tsi tre, ɖeviwo le ʋe ɖum, amewo le ha dzim, ame ɖewo do awu blu, wosa nu ɖe ŋkume.

Gbɔlukui aɖe me, etsi le fi ma, emɔwo le yi, amewo tɔ te, wosia nu ɖe ka dzi, exɔwo le, eke le.

Akɔŋdzi. Ŋutsu ɖe tsi anyi. Ŋutsu ɖe nɔ anyi. Ɖɔkita le paniɛ donɛ. Eƒe awu le yibɔɔ. Enuwo le kplɔ̃a dzi. Edo kuku blue.

Ƒome aɖewo le gbolokui me. Ayevu nyɔnu ɖeka tɔ ɖe ɖeviwo gbɔ. ŋutsuvi ɖeka tɔ ɖe akpa. Nyɔnuviawo wɔ atuu na ayevu nyɔnua. Yevu nyɔnua ƒe awu le hɛ ɖeviawo.

Akɔdaʋeyiʋiwo sɔhewo le akɔ dam. Ame aɖewo tɔ ɖe anyi do awu ʋi. ame ɖewo tɔ ɖ e nu kɔkɔ aɖe dzi kɔ dɔme ƒe aflagawo ɖe asi. Aflagawo le ʋie kple gbemu. Amewo do awu dze.

Sɔlime, amewo tɔ ɖe anyi, ame eve aɖewo lé bafa ƒe keke ɖe asi, ame ɖewo zɔzɔm, ame ɖewo ƒe awu le ʋe, ame ɖewo ƒe awu yibɔɔ, ame ɖe lé nuƒomɔ ɖe asi.

Edu nya kpɔ aɖe me. Xɔ kɔkɔwo le fũu. Eŋuwo tɔ ɖe anyi. Atiwo le fũu. exɔa ɖewo ƒe amadedewo nye ʋee kple yibɔɔ.

Dɔwɔwla aɖewo, wole dɔ wɔm le tsi gbɔ, ati aɖe le tsi te etsia godo, exɔ aɖe tse le etsia godo. Dɔwɔlawo ƒe xexlẽme le ame ek.., ene. Ame eve kɔ afɔ kɔ da enu ɖe dzi, ame…,

Dɔwɔƒe gã ame aɖe tɔ ɖe anyi, ame ɖe kɔ asi yi dzi, eŋu le fi ma eƒe amadede le ʋe amewo do awu, awua ɖewo le gbe mu eɖewo le blu ame aɖewo ɖɔ kuku dzɛ̃.

Srɔ̃ɖeƒe aɖe, amewo nɔ anyi. Ŋutsu ɖeka tsi tre le ha dzim, nyɔnu ɖeka tsi tre le asikpe ƒom. Edo awu yibɔ, ŋutsua do awu yibɔ.

Keteke le eƒe mɔdzi yina. Amewo le edzi fũuu. Amewo nɔ anyi. Amewo tɔ ɖe anyi. Amewo le dzii le dzidzɔ kpɔm kɔ asi yi dzi. Amewo ƒe awu le yibɔɔ, amewo ƒe awu le ʋee

Ŋutsu aɖe le dekɔnu ƒe xɔme. Elé nu ɖe ɖe asi. Dekɔnuawo le nɔnɔme nyuietɔ me, ɖewo le dzɛ̃e, ɖewo le gbemuu, ɖewo le yibɔɔ.

Agbledeƒe. Agbedeƒe gã ɖe mɔlugble me. Nyɔnuwo le fũu. Eɖewo tɔ te. Eɖewo tsɔ anyi le agblea me kpɔm. Ɖowo ƒe awu le ʋie, ɖowo ƒe awu le dzie, ɖowo ƒe awu le blɔe.

Emɔdodo aɖe. Eŋuwo le fũu. Amewo le fũuu. Exɔ. wo tsɛ wo le fũuuu. Eŋuawo ƒe amadede le nabe sikakɔ. Amewo do awu bloe. Amewo do awu dzẽẽee.

Ƒuƒoƒe aɖe, etsi hã le fima, amowo tɔ ɖe anyi, amowo lé dume dzesi ɖe asi, dume dzesia ɖowo nye dzeŋ, eɖowo tse nye gbemu, eɖowo tse nye sika kɔ.

Eŋumɔdodo. Eŋuwo le akpa. Domedomea afɔku aɖowo dzɔ. Eŋu gbegble ɖewo li. Eŋuwo le ʋie, eŋuwo le dze. Amewo tɔ ɖe afim

Gbadɔ, ŋutsuvi ɖeka nɔ anyi do awu abe asrafo lé tu ɖe akɔ, ɖeka tsitre eƒe anyigbawu le dzɛ elé tu ɖe akɔ, eɖɔ kuku edo awu gbemu.

Ƒuƒoƒe aɖe, ame eve aɖewo tɔ ɖe anyi le ʋe ɖum. Ame tsi tre ɖe woƒe axadzi le nu kpɔm. Amewo le dzidzɔ kpɔm. Woƒe awu le dzɛ̃, gbemu.

Emɔdododzi. Eŋu mɔdododzi. Eŋuwo le. Ŋutsu aɖe le mɔ kum. Nuɖuɖuwo le mɔdzi. Nuɖuɖuɔ ƒe amadede le gbemu. Eŋuwo le gbemu, eŋuwo le dzẽe